Hwana hwedu hwunotange kuenda kuchikora zviyani hwunenge hwusati hwofundiswe kunyora pane nzira dzavanosevenzesa dzokuvafundisa kufunda kubhuya kwemene keimuruka keibhuya nyaya pamberi pevamweni

Mphatso dzinofundira ana edu arikutange chikora dzinosise kunge dziri mphatso dzisina zvakàwanda zvinokuwadza ana ngokuti ana awa anodakarira kurumba maningi. Ngaivewo nemakala akasiyana siyana ngekuti ana anode zvinodakadza madziso awo.

Ana edu arikutange fundo yepashi zviyani zvakakosha maningi kuti ave ne zvikwanisiro kuti ari mabhuku umwe naumwe unosise kunge akabate rakwe eierenga.

Akuru ezvikora anosise kuti anyore magama echikora weipinde kunze amweni anonyerere pazvidziro, zvinoizwepo ngazvinyorwe anhu asati agumepo atanga aziya.

Pazvikoro panosise kunge paine zviro zvinotarisirwepo zvinosanganisira mbatso dzekufundira, zvinosanganisire pekuti ana anodakarira eisimbise nyama dzavo.

Zvikora zvinosise kunge zviri mundau inogara anhu, pasinde neantu kuti ana asafambe mimango yakareba maningi eiende kuchikora.

Ana edu emazera epashi eitange chikoro unotange ngekufunda ngekuone mufoto sagei mweiona mizvidziro zvezvikora zveana adodori avo zvakazare mifoto.

Ana edu agume kuchikoro zviyani. Haati taka taka ngemabhuku, ane nguwa yaanombobude pabanze ombosimbise mwiri yawo kubudikidza ngemitambo yakapambauka.

Utsanana unototangire pashi weitoguma kuchikora zviyani ngahutofundiswa kuti mwaite mwarara munorashira mupi paite mapepa munorashire kupi, hunokura hweiziya kuti marara aiswi peshe peshe.

Ana edu emazera epashi anonyanye kubate zviro kuburikidza ngekuona panonga panyora unotaticha wakona, ena eyitombopuwahe mukubo wekuti anyore parukumbatipo.

Ebahla re utano nge bahla re dzidzo akabatana pamwepo aka onesana kuti zvakanaka kuti ana awane chikafu chekudya ari ku chikora anombo puwe chikafu.

Ana edu echitange chikora ari mazera epashi anode kufundisa ngemufudho dai munganyora pasaka dai munganyore papepa munamira rukumbati ana ofunda.

Ana edu emazera epashi anonyanye kufunda ngekubata, hino anosisa kugadzirirwa zviro zvingaa makhadhi, zvinga zvigadzidwa, dzingaa mhodzi dzekuti afunde eyi erenga.

Muzvikora munotenderwa kuti munge muine zvihlayo zvekuti ana awone pekuhlaya eifunda munosisirwa he kunge muine pekunyorera pekuti ana anoningira mudzidzisi eitaticha

Ana edu eitange chikora, anotange kufunda eiseenzese mifodho. Hino unotaticha ngaawanze mifodho kuti ana akurumidze kubata .

Petinoendese ana edu kuchikora payani abereki ibasa redu kuningire ana edu eibude mumhatso kuti zvaakandxoka zvakanaka ere zvinoendera here nezvinodiwa kuchikora.

Mumhatso munofundira ana emazera epashi munosise kuonekwa nezvinenge zvakadzara zvakanamirwa kumadziro zvimweni zvinenge zveirembera ngenyaya yekuti ana awawo anodakarire maningi mifodho.

Anombodaidzira masabhuku uyayi kumudhibano wokufundiswa maererano neutsanana kufundiswa maererano neutano hwedu anhu.

Ana edu eitanga zvifundo zvepashi anonga eivanze kunyora. Ndipona pane hwaro hwemwana panofunde kunyora ngekuerenga.

Ana edu emazera epashi ari kutange chikora anonyanye kufunda eiseenzeserwe zviro zvekubata dai angari makadhi dai dzingave nhikiti anofunda eitobate zviro zvakona.

Ana echitanga chikora mazera epashi. Anonyanya kufunda ngemifodho. Sakei mweiona pachikora chepashi muchidziro chakhona chinenge chakaiswa mifodho cheese.

Pachikora pese panofundire ana, panosise kunge pakahlamburuka. Panosise kunge paine mvura yekuti ana anogeze maoko, asati abate chikafu, zvakanakira utano hwavo.

Muchikora munosise kunge irindau yekuti mwana ashungurudzikiba apindemwo munosise kunge mune pekugara ana asapetuke kanyi akati mbuu ngeshena.

Ana edu vefundo yepashi kazhinji kakona anofunde nekuda kuona ngemadziso hino muchikoro makona munosise kunge muine rukumbati mutatichi otaticha eiseenzese rukumbati irwona.

Mwana weshe ikodzero yake yekuti aende kuchikoro. Mubereki ibasa rako rekuono kuti mwana wabuda ere, wadhya ere, wakapfeka ere zvidxoko zvinodiwe kuchikora.

Ana emazera epashi eitange chikora anodakarire maningi kufunda eidhurova mifodho. Eipenda nezvinonga zviriyo eikwanisira vantu kuti akone kuite zvidzidzo zvavo.

Kuendese ana kuchikora achi madzera madiki kwakana maningi ana anokura eifunde kutamba neamwe eifunde kubatana ngeamweni kubudikidza ngezvimutambo zvaanenge eiita.

Ana edu ekuchikora chepashi anofunda maningi ngekubata, ngekuona zvinonga zvakanyorwa. Zvinonga zvakanamirwa kupinda kubaari kuerenga mabhuku.

Ana edu ekuzvikora zvepakati, mazuvaanaya achawanzi mabhukuba, otowanza kutofundira zvinhu zvaanoda kuzoyita muupenyu, kuti eyikona kutsetsa, unoto fundiswa kutsetsa kona ukoko.

Ana edu ariyo kuchikora zviyani aanofunda zvakawanda maningi kutofunde kushandirana pakubatirana pamwepo kubudikidza ngekuiswa mumapoka mapoka eidetserana pamibvunzo.

Chanakira fundo yemazuva anawa vana votofundiswawo kuita zvanodakarira kuita danho rechipiri rechikora kuti kuri kutosona magwada mwana akutofundiswa kusona magwada akona achiri kuchikorayo.

Tinotambira urongwa hwakauya nebazi rezvedzidzo rekuti ana edu afunde ngenyara , ana edu akutofunda kuri kugadzire magetsi akutofunda eitogadzira magetsi akona eitobaka otofundisawo amweni.

Ana edu kuzvidzidzo zvepakatizvo, ari kufunda zvakapambauka. Anofunda ngekudhirowa komene, nekuti wamweni kunozoararamisa mune ramangwani.

Zvikoro zvedu zvefundo yepakati zvaakufundise mabasa emaoko. Ana otofundire zvaanoda kuzorarama ndizvo achikuchikora, kusekendari kuitira kuti otorambe eitoziya.

Tinodakara yaambo ngechirongwa chakauya mumabandiko rezvedzidzo. Chekuti ana afunde ngenyara ana arikufunda ngenyara eitobata zviro eitogadzire zviro apapo.

Mazuwa anaya muzvikoro kudzidza kwaanyore piyani ana aachatori mazibhuku nemazibhegi zvaayo mazuwa ano nemichina yechizvino zvino neanotaticha akonaakundotaticha eiseenzese michinayo.

Tinokurudzirwa abereki kuti teendesa ana edu kuzvikora zviyani ngatiningirewo kuti mwana wangu akagonhka zvigonhko zvinopfekwa kuchikora here kutangira kuhembe dzakona magwada emene ngatimaningire.

Zvikoro zvefundo yepakati, zvinosise kunge zvakachengetedzwa. Ana asandohamba-hamba peshe-peshe, ana ahambire mapato akahlamburuka, akaiswa semende, asadzare bukuta, ngekuti rinounza matenda.

Zvikoro zvedu zvefundo yepakati zvanaka maningi mazuwa ano zvofundisa mabasa emaoko ana otofundira kuaka eitoaka aachafundori pamipikichaba pamifudho .

Ngefundo yaayo mazuvana ayaa ana edu akufunda eisenzese micheni yechizvino zvino ana akufunde eisenzese datemutande reruzivo .

Zvikora zvinosisa kunge zviri musinde nemuzi wevantu kuti ana asahamba mimango yakareba maningi eihambira chikora ana akona woendeyo anofana kubhuirwa kwekuhambira.

Zvikora zveshe zvinosungirwa kuti zvinyore kuti zvinonzwi anani chikoro chakona zveinyorawo kunopinda naantu ngekunobuda ngeantu, antu asarashikwaba agumepo.

Muzvikora zvedu zvedanto repakati pane mphatso inonge iripo inonge yakadzara mabhuku. Kuti ana aine zveanenge eida kuerenga anoenda imwona odetsereka.

Ana edu ari kuzvikora zviyani ,aaemeri mabhuku ega. Adzidzisi avo anoataticha zvakasiyana-siyana, nekuti auziyi chinozoraramise muntu muupenyu. Amwe anofundiswe mitambo.

Muri mubereki zviyani usarekere mwana wako eindobuda usingazi kutenga mabhuku mwana ngaaende nepekunyorera mwana ngaaende kuchikora nechekunyoresa chakhona.

Tinodakara neafundisi edu anotaticha muzvikoro umwu nekuti anodakarire utano hweana akamboti funding fundise apedza omboasumudza ombotwasanure miiri yavo.

Tinobonga maningi ngehurumende yedu iri kuwedzera zvikoro kunyanya zvefundo yepakati zvizhinji zvakhona kumatunthu eduko ana aihambe mumango wakareba maningi kuhambire chikora.

Ana edu ari kuchikora zviyani anofunda zvakapambauka zvinosanganisira kutofundire kubhuya pamberi peandu kumire pamberi peandu achifundise pamberi pamweni ake.

Kuendese mwana ku chikora kwakanaka maningi unga korera kubata zve mabhuku asi unobate zvimweni zvinonga zveyi fundiwako zvine chekuita nge utano ngekunamata kunoita kuti muntu ave ari muntu.

Zvikora zvinosise kunge zvakakomberedzwa kuti ana arimwo achengetedzeke ngemidziyo irimwo ichengetedzeke zvizhinji zvane michina yechizvino zvino inode kuchengeta.

Chodakadza mazuwa anaya kufundo dzedu, ana edu onyanya kufunda eitobata ngenyara dzawo kungaa kudhibanise mitombo anotofundire izvona eitodhibanise mitombo yakhona.

Tinodakara maningi ngezviri kuizwa ngezvikora zvizhinji zvema sekondari. Kuunganidze vabereki eyibhuyirana ngeabereki kuti ohafambisa sei fundo yeana.

Zvikora zveshe hazvo tisinganingiri mazera zvinosisa kunge zvakakomberedzwa zvinosisa kunge zvine magedhi kuti ana apindamo anoda kuti zvibude nguwa yakatarwa pakabuda ega ana anochekerwa masoro.

Zvikora zvedu zvefundo yepakati zvinosise kuti kunge zviri zvikora zvakahlamburuka. Zvinosimwe uswa hweichekerwa pasina marara kuti vana vabve pashi veiziya utsanana.

Ana edu paano ende ku zvikora payani abereki tino kurudzirwe kuti kana mwana ari kutanga danho re chipiri re sekendariyo ngaambo perekedzwa imbo hambai naye zuva rekutanga.

Ana eifunda zviyane azvidi kuti takaning remabguku anode kubuda kubanze eimboningira ningirai eimbofunda aitobata zviro zvakona kubanzeko.

Tikaguma muzvikora zvefundo yepakati nguwa zhinji tinoona kuti arikuashira mitombo yedu yechiantu, azhinji akona anotosime mitombo yechiantu pachikora ipapo.

Ana edu ari kuzvikora aemeri zvemabhuku zvega, ane mukuwo waanombobuda eyitambe mitambo yakapambauka. Zvinoasimbise mwiri yavo nekuvafundisa kubatirana pamwepo neamweni.

Ana echitanga danho rekutanga pachikora azhinji akhona anofunda ngekuerenga ngekuona mifodho. Adzidzisi patinenge teitaticha ngatiwanze mifodho ana anokasira kubata.

Tisathyira ana edu kuaendese kuzvikora zvepadera kuti anonofa ngenzara, akuna nzaraba anopuwe zvokundhya zvine utano zvakanaka maningi aendesei.

Zvikoro zvedu zvefundo yepadera zvinonga zviine dzimweni ndau dzinonga dziine rukumbati runenge rweinyorwa zviziviso apapo, dai zvinenge zvakanyorwa zvinenge zvabuda, munonoerenga apapo, moziya zvinoda kuizwa.

Mhatso dzekufundira dzekuzvikoro zvepaderadera dzakahlamburuka maningi zvihlayo zvakona zvinoita kuti ana agare ayayeye kwemukuwo wakareba arikufunde...

Muzvikora zvedu zvepadera-dera ana edu achanyanyi kufunda ngekunyoraba, ana edu ofunda eiseenzesa michina yechizvino-zvino dai kungaa kutaticha dai kuerenga vemene michini anayo.

Zvikoro zvepadera dera zvaenemamhatso dzakahlamburuka azvizi kubatana zvinoita ingatei zvikora zvepasi amwe neamwe anenga ari mwawo asina kuwanda ingatei zvekudzasi.

Tinobonga neari kuake zvikora zvepadera mundaraunda dzakapambauka nemumakanyi mwedumwo eya zvamo zvikora zvepaderayo ana ofunda .

Kuzvikora zvedu zvepadera dera mazuwaanaya akundofunda ngemichina yechizvino zvino unotaticha wakona unenge eisenzesa mucheni unenge eifunda unenege eisenzesa mucheni wake.

Nzvimbo dzinofundira ana edu kuzvikora zvepadera-dera, yahlamburukawo, zvasiyana ngemadera ngemazera epashi. Zvihlayo zvinonga zvirimo zvekuti anokone kugara, kwenguwa yakareba eifunda.

Pane mhatso inooneke muzvikora mwedu, kakurutu muzvikora zvepadera. Mhatso inonga yakazara mabhuku. Inodetsera maningi ana edu ari kuchikora, anowana mekuite tsvagurudzo.

Muzvikora zvebera mune imweni mbatso inonga iripo, inonga yakazare mabhuku ekuti ana ane zveenenge eide kutsvaka kuite tsvakurudzo dzavo, unopinde imona oerenga odetsereka.

Ana edu ariyo kuzvikora zvepadera-dera anogare mwakahlamburuka. Munonga muine pekuwata, munonga muine thebhura, munenge muine chihlayo, chekuti oode kuerenga ,anohlaya apapo.

Ukagumeyo kuzvikora zvedera, zviro zvakona zvinonga zvaa zvemhando yepaderawo. Ukaningire ukapinde muzvimbuzi zvawo, zvatosiyana pheyani ngezvemazera epashi.

Ana edu kuzvikoro zvekudera iyiyo maizviziya here kuti ava chanyori parikumbaridzo avakunyora eyifunda eyiseenzesa zvemuchina yechimanje manje .

Zvikoro zvefundo yepadera zvinosiso kunge zviri ndaraunda yaka hlamburika yaka chengetedzwa mwekuhambira mwakanasirwa musine bukuta mumbuti munosiso kuoneka hee kuti veida kufunda ngezve mbuti vasa hamba umango wakareba .

Kuzvidzidzo zvepaderaderayo ana anenge oite eite ashoma ashoma. Ana haachatsikiriraniba zvekunyorera rukumbati rwakona zvasiyana ngezvepashi. Zvinenge zvonyorwa zveisenzeswe mishina yechizvino zvino .

Ngati bonge makare ari kusimudzire fundo yevana yepadera dera ari kuaka pekufundira peana zvinobongwa yambo.

Tinokurudzirwa maningi abereki kuti tiendese ana kuzvikoro zvepadera anondofunde mabasa anozoararamisa muupenyu. Mazuwa anaya ofunda ngenyara.

Zvikora zvedu zvepashi zvinosise kunge zviine ndau inochengetwe mabhuku ekuerenga kuti ana ode kuerenga zviyani oende apapo ofundire kuerenga.

Mwa endeyo zviyani ku zvikora zvepa dera amuno miriri zve mabhuku zvega ba kune zvakawanda zvino izweyo mitambo yaka pambauka unondo sarudza wa unokona wono ita nge amweni.

Ana edu agume kuzvikora zvepadera-dera ,mafundiro akhona anonga atosiyana pheyani ngemafundiro eanoita ari mazera epashi. Micheni ndiyo inongo yowanze kuseenza. Ona anonga aine dzavo, unotaticha wakhona unotitaticha eiseenzese mich....

Ana edu pavanobuda kuende kuzvikoro zvepadera pakati anonga eigareyo mumamhatso makona munonga muine mibhedha munonga muine mathebhura ekuti anyorere zvechikora.

Ana ekuzvikora zvepadera-dera ,mphatso dzaanofundira dzakasiyana ngedzemphatso dzinofundira ana emazera epashi, nezvihlayo zvakhona zvinonga zvakatosiyana, zveikhombe kuti ,iri danho rakwirira.